Ikiyaga n'amazi meza cane abantu bakunda kugenda ku ruhukira canecane ku musenyi hari akayaga ku umusasira akayaga gaturuka mu mpande zose iyo wicaye ku musenyi wumva umuyaga uzanana impande zose.

Ubworozi bwanone bugezweho butuma Inka zirira mu ndaro aho zidaturuka ngo zigende ku misozi aho zirondera ivyo zirya, barazigenera ibintu zirya kumunsi kugirango zishobore gutanga umusaruro mwiza.

Ikiraro co mukirere ni kimwe mu biraro abantu benshi batinya kugenderako nk’abantu bakaza ibizunguzungu tugisanga cane cane muri Nyungwe aho hakurya mu gihugu c'Urwanda, abakerarugendo barabikunda kubigenderako .

Ibigazi n'imwe muhingwa birimwa cane mu ntara kama ya Rumonge babikuramwo amamesa nayo niyo Abarundi bakoresha mu guteka

Iyo mbonye inka y'ibihogo nkumbura Mariza na Mutsama na Bigenzi ninka ziwacu twarazikunda cane iyo dushoye inka yazigenda imbere, iyo ducuye ikazigenda imbere ikazirongora yashika mu muhora ikabira ikavumera inyana ikumva yuko zitashe.

Uburimyi kenshi buri hafi y'amazi n'uburimyi bukunda gutanga umusaruro mugihe c'umwaka wose kuko ahantu buba burimye ntihaba huma nubwo ataba arimugihe c'imvura haguma hatotahaye hama umusaruro ukaboneka.

Amashu bakunda kuyarya cane, cane cane abana bakiri bato, cane cane abanyeshure baba hamwe, cane cane imiryango myinshi bakunda kurya amashu kugira abarinde kugwara ingwara y'amaso.

Mbega imisozi myiza isharijwe n' ibiti n' icayi, icayi ni kimwe mu bitegwa njabuka mazi bizanira amafaranga y' agaciro mva mahanga mu gihugu cacu c'Uburundi hamwe n' ikawa.

Inkombe ndende cane ziri ahantu mw'ishamba hari ibiti vyinshi womenga ni mukibira ca teza niho dukunda gusanga inkombe nini ziri mukibira kirimwo ibiti vyinshi, ishamba ryinshi ,n'inkombe ndende cane zigabura imisozi mwo kabiri.

Amateke ni imwe mu mfungurwa cane zikundwa n'abarundi, tuyasanga cane cane mu ntara kama ya kirimiro na mugamba. Ari mu biterwa vyamira musi ariko biryoshe cane biri mu ntanganguvu. Amateke arakundwa cane mu Burundi.

Umuceri ni kimwe mu biterwa birimwa mu ntara kama y'imbo mu kiyaya c'imbo barima imiceri n'umuceri usaba kurimwa ahantu hari amazi meshi hama hatose kuko ukenera amazi meshi.

Imisambi n'imbata ni kimwe mu bikoko vyiza bibereye ijisho kuraba iyo biriko bigenda ku mazi vyoga womenga biriko bigira imikino, abantu benshi bakunda kugenda kubiraba biriko birogo, bigira utugenegene womenga n'imikino vyateguye.

Amashurwe ni kimwe mu bintu bituma ahantu hasa neza mu mbere y'inzu bahateye ishurwe mu nkono bituma iy inzu isa neza biragaragara ko aho hantu hasa neza.

Amashu n'ivyamwa vyiza bikundwa mu burundi ari mu bwoko bw'imbuto abantu benshi barayarima bakunda ku yarima ahantu hari amazi canecane mu mwonga kw'isoko nyinshi mu burundi uhasanga amashu, kandi bahimiriza abantu kurya amashu kugira ngo bagire amagara meza.

Turifata tubona amateke arimye, ariko ari mu mw'ishamba hagaragara n'ibindi biti vy'ubundi bwoko bitaribwa amateke ntabagariye ashabora kugaragara yuko ari mw'ishamba.

Kuri iyi foto tubona ivyatsi biteye hariho n'ishujwe riteye muri vaza riri mbereyo y'ibitaro ahantu hari ityumba co gukangura abarwahe babasenzirie ba babashize muri heya ni masha.

Kuriyi foto tubona inzu isakaje amabati ifise imyango isa n'umutuku hakaba imisigati iteye imbere y'inzu nakandi kazu gatonya.

Kuri iyi foto tubona abana babiri bafise bikoreye imyumbati bavuye gusoroma imyumbati ahantu mu murima w'imyumbati irinyuma ahantu mw'ishamba.

Iyo umuntu afise indimiro agerageza kurwana n'ibintu vyose vyotuma bimubuza umusaruro muri ivyo rero hariho udukoko dutera ibiterwa kenshi rero hariho imiti bagura kugira ngo bashobore kuyimija kuri ibiewa erwa kugira ngo birinde kurwara.

Ivyamwa cane cane imicungwe nindimu bikunda guterwa nudukoko utwo dukoko rero kugirango batugwanye bagura umuti bagapompa ivyo bitegwa kugira ngo bice utwo dukoko bashobore kuronka umwimbu ukwiye.

Umuceri ni umwe mu biterwa abarundi bakunda cane. Rero kugira ngo bawukingire ibikoko, bitegekanya umuti wo kuwutera mu gihe ushobora guterwa n'ibikoko. Rero uyu muntu ariko ara pompa umuceri.

Kugirango abantu babike neza igihe kinini ivyo bimbuye babitwara mu mahinguriro bakabikora neza kugira bashobore kubibika igihe kinini, ariko muriki gihe ca none abantu benshi basigaye binubira ibintu bikorerwayo.

Amase n'ifumbire nziza cane iva mubintu dutabiza mu kuronka umwimbu mwiza, amase ava mundaro aho inka zihonyora ivyatsi hanyuma tukaronka amase akaba ariyo dukoresha nk' ifumbire mu gutabira ivyo turya hama tukaronka umwwimbu mwiza.

Kw'iyi foto hagaragara abantu benshi bariko bashira ifumbire mu murima w'ibigori bikiri bito bihejejwe kubagagwa , muri bo harimwo abasirikare n'abaporisi bambaye impuzu za gisirikare niza giporisi amabase mu ntoki arimwo ifumbire bariko bashira mu bigori .

Kuriyi siniya hariko ifi nziza itetse neza iriko n'indimu, n'isereri, n'itomati mbega ifi zo mu Burundi we ukuntu ziryoshe ntiworaba umukeke niyo fi yambere kw'isi iryoshe ifise akanovera karenze iva muri lac tanganyika ntahandi nahamwe woyikura.

Ikiyaga n'amazi menshi cane , abantu bakunda kugenda mukiyaga bari mubwato harimwo abatwara ubwato busozwa n'abandi batwara ubwato bwakijambere baba bagiye kuroba amafi nk'umukeke n'indagara.

Ubworozi bw'amafi, ni bumwe mu bworozi butijukiwe cane mu gihugu c'uburundi. Aho dusanga abarovyi benshi bagenda mu kiyaga ca Tanganyika bagiye kuroba, ariko kuko amafi adakorerwa neza ugasanga ntibaronse umusaruro ukwiye.

Amafi araryoha pe iyo atetse neza, abantu benshi barayakunda, iyo hageze ku mikeke yo kiyaga cacu ciza ca Tanganyika aho atahandi uzoyakura kw'isi utayakuye mu kiyaga ca Tanganyika nico gituma imikeke abantu benshi bayihurumbira.

Ifi iri mu nyama nziza cane abantu benshi bakunda kurya bavuga yuko idatera ingwara, iyo ivuye ahantu hakanye cane barayishirako ibarafu kugira ngo ishobore kuguma imeze neza cane.

Ibitoki ni ndimwe kamwa mu burundi canecane mu kirimiro hari ubwoko bwinshi bw'ibitoki bimwe bishobora kuvamwo imihwi ibindi bikavamwo urwagwa ibindi bakabirya ibitoki ninja nziza cane ifise intanga mubiri nyinshi iribwa n'abantu benshi mu burundi.

Iyo Abantu barimye baraheza bakimbura iyo bimbuye bararindira igihe kindi cimvura kugirango bashobore gusubira kuharima uwo murima rero iyo barindiriye kugirango bahasubira kuharima baba bariko baratuma aho guhinga hariko harasubira kumera neza.

Kuri iyi foto tubona imirima y'imyungu iteye ariko iri ahantu mu murima batarabagara, ni imyungu yo mu bwoko burandarara hasi bukaba burebure, bukama imyungu myinshi, bigaragara neza yuko butaragera kwera.

Kuri iyi foto tubona umurima basaruyemwo ibigori bitegerejwe gusubira kurimwa turabona n'umwana mutonya ari muruwo murima.

Ibiterwa vyinshi vy'ivyamwa n'imbuto babanza kubitera mwituta ayo matuta bakegeranya ivu bakayishira mu mashashi canke mu mahubahuba kugira ngo bagwize umwimbu hama vyamara gukura bakabigemura.

Intore ziri mu mbuto abantu benshi barya mu burundi kenshi intore hari aba zifata nk'ivyamwa abandi bakazifata nk'imboga, ariko bashobora kuzirya ari mbisi canke bakazirya zitetse vyose nico kimwe.

Mbega umurima uteye igomwe w'ikaroti aho umuvyeyi yishimiye kubona umusaruro mwiza w'ikaroti. Ikaroti nikimwe mumbuto zamira hasi mukuzimu ariko zikundwa kurya n'abantu benshi.

Umusaruro w'ibigori ubereye igomwe n'ibigori vyeze bigeze gusarurwa mu gihe bashaka kubirya bikiri bibisi ushobora kubigumiza ku biti bikumirako ukazoja kubisarura ubitonora ukavyanikikira ushaka kubikuramwo ifu y'ibigori.

Imyembe ihiye neza, isa n'umuhondo canke isa n'agahama. Ni imyembe iryoha cane, usanga ifise amazi menshi n'akanovera kenshi. N'iyo uriko urayihwata ugomba kurirya, biroroha cane.

Akamwemwe karabasya, kuzuye umutima, bigina baririmba intsinzi, baririmba ko bimbuye umwimbu mwiza. Iyo umuntu yarimye akimbura, yumva umutima wiwe wuzuye akamwemwe, kuko aba aziga ko atazosomera, yari yizeye gusomera atazorara ubusa, azosomera neza.

Imikobeko kuriyimako nuburyo bwiza bituma no mugihe c'imvura nyinshi cane cane mu mpenshi aho aba ari nyinshi cane kugirango ntishobore gutwara ivyo baba barimye nico gituma baca imiserege mumirima bakayirimamwo.

Mbega umusaruro mwiza w'ipapayiwe iki giti carakunze nyeneco cagize umwembu mwiza w'ipapaye ipapaye ni kimwe mufungurwa z'ivyamwa zitakunda kuboneka cane muburundi

Ibiharage ni imwe mu nrya zikunda kuribwa cane mu Burundi haba m'ubuzima bwa misi yose mbega ibiharage vyera, vyirabura bisa vy' ubwoko bwose ibiharage ndabikunda cane.

Uburundi ni igihugu muri bike kw'isi bizi gukora neza uburobe. Uburobe babukora mu myumbati, ni imyumbati basarura, bakayishira mu mazi bakayinika hama bakayumisha, bakayikoramwo uburobe.

Iyo abantu bahejeje kurima bagatera, biyumvira aho umusaruro wabo bazowubika. Nico gituma bibumbira hamwe bakaja hamwe bakubaka ahantu bazobika umusaruro wabo kugira ngo uzobikike neza.

Kenshi ivyamwa mu kubirima barabanza bakegeranya bagakora amatuta, hama bahejeje kugira amatuta bagatera imbuto, imbuto zamara kumera zigakura bakazigemura bakaja kuzitera ahandi hantu hatandukanye.

Kuva na kera narindi igihe abarundi batari ubuhinga bwa none butari bwaze kugirango bapime intete bazishira mwisorora bakamenyayuko wujuje isorora bakamenya ingano yizo ntete.

Abantu barima ibitegwa bitandukanye, cane cane ibitegwa vy'imbuto babiba kugira ngo nivyakura bazobirye kenshi rero mu kubirya barabiteka iyo babitetse bakavyarura hama bakabirya.

Ibigori ni kimwe mu nfungurwa zamira hejuru , iyo ibigori vyeze barabisoroma bakavyanikira bikuma hama bakabihurungura bakaronka intete, izo ntete rero bashobora kuzirya zitetse canke bakazikuba kurusyo kugira ngo baronke ifu y’ibigori.

Mu Burundi nta ntara n'imwe utosangamwo ibiterya vy'ibihage hari ubwoko bwishi bw'ibiharage hariko ivyera hasi hariho n'ivyo bashinga ibiti bikaduga ko bikerera hejuru arivyo tubona ngaha.

Ibigori iyo bavyimbuye barabisuka ahantu hamwe hama bahejeje ku bisuka, bakabitonora. Bamara kubitonora, baravyanikira, iyo bavyanikiye bamwe babishira mu bigega abandi bakabishira mu mifuko kugira barindire igihe co kubita.

Mbega umurima uteye igomwe w’ibigori we!mbega ibigori biyangitse nigeze mu gihe co gufurira, n'igihe ubagarira ibigori ukarunda ivu kugira ngo bizokwere neza .

Kugira ngo ivyimburwa bibikike neza barabisarura. Bahejeje kubisarura baravyanikira; bakavyanikira ku zuba ryinshi kugira ngo vyume. Iyo bihejeje kwuma, baravyegeraniriza mu bitiba, mu bigega, mu mifuko kugira ngo bazoshobore kubikoresha igihe kinini.

Ikigega c'ubakishije imigano isakaje ubwatsi bw'amashinge ,bukikujwe n'amabuye n'ibiti vyinshi ,bigaragara yuko kiri ahantu hadaharuye.

Mu Burundi kera, mu bikoko biguruka borora inkoko cane ariko ubu barabonye yuko inkoko atariyo yonyene ishobora gitanga umusaruro w'amagi canke w'inyama. Tukijukira kworora n'ibindi biguruka.

Kuri iyi foto tubona umuntu afise ipompo, n'inka ziri ku ruhongore, inka y'ibisera, bigaragara neza yuko umuntu ariko apomba inka, ariko ahagarikiwe n'uwundi muntu ashobora kuba ari umuganga w'inka.

Ibigori vyinshi cane vyumagaye biterezwe ahantu hamwe babitonoye neza ivyo bigori bakaba bashobora kubikuramwo ibintu bitandukanye harimwo nk'ifu canke ibindi bintu.

Mu kirundi bavuga ngo akanyoni karitse kw'ibenga umuyaga uraza urakaruza uragatwara, Icari n'inzu y'inyoni zi bamwo zubakisha ibiti n'ivyatsi ziba zakuye mw'ishamba.

Mbega ibikoko vyiza we ni bo brabukuntu bishajije biraberewe bifise amaso meza birakurawogira ngo ni umuntu ibikoko bibereye ijisha icoma nkabibona nagenda kubiramutsanka unkarabukuntu bibayeho nkwishimana na vyo n'ibikoko vyiza cane.

Inyoni n’imwe mu bikoko biciye ubwenge cane , biriyubakira inzu nziza bayita icari, bikaryubaka mw’ishami ry’igiti Aho bishobora gutera igi ikanaberurira imiswi yatwo.

Agakwavu ni kamwe mu bikoko bishobora kiba mw’ishamba canke bikaba ibikoko abantu batunga mu ngo zabo . Kenshi ubukwavu babutunga kugira ngo nibwakura bazoburye , inyama y’agakwavu abantu benshi barayikunda .

Ibikoko vyinshi vyisangije ukuntu bibaho mw'ishamba cimeza rero murico gihe hariho ibikoko birya ibindi hariho ibikoko birya ivyatsi abantu benshi nico gituma babitangarira bakaja kubiraba kugira ngo babone ukuntu bibaho

Iyo mbonye inkware nibuka ukuntu inyama zayo zahora zituryohera cane turi abana, igihe turagiye inka. Twaragenda tugahiga inkware dukoresheje imyampi n'itopito. Uwaba azi kugema, inkware yurira muguti akayirasa ikagwa hasi, tugacana umucanwa tukayotsa tukayirya.

Mu ndirimbo ngoma ya ruhinda bavuga inyoni yaritse kw'ibenga umuyaga uraza urayaruza, inyoni iyo ifise amabara meza iba isa neza, umunwa wayo muremure utuma ishobora kwinjiza mu mazi ikaronka ico kurya cane cane nk'imisiba.

Ibikoko vyo mw'ishamba biri ubwoko bwinshi, hari ibikoko bibaho biguruka ibindi bigendera kw'isi, hariho n'ibikoko birya ibindi canke bikarya ivyatsi rero muri ivyo bikoko vyose biratandukanye.

Inyoni n'imwe mubikoko biguruka. Bikaguruka bikoresheje amababa. Kenshi inyoni zikunda kuba ahantu hari ibiti atari vyinshi bitegeranye kugirango bizokunde ko ziguruka neza.

Igikoko co mw'ishamba gihagaze ku giti, gifise amaguru y'umuhondo, kikagira amaso asa n'umuhondo, kikagira n'umunwa muremure.

Kuri video tubona igikoko kiriko kiroga, n'imbata iriko iroga mumazi. Amazi asa nay'ikiyaga.